Qoricha aadaa gaafa jennu qorichoota biqiloota adda addaa irraa karaa garaagaraatiin namoota naannoo jiraniin salphaamatti qophaa'uu danda'anii dha jechuu dha. Qorichoonni aadaa qorichoota ammayyaa irraa haala baay'ee ta'een garaagarummaa ni qabaata jechuu dha. Qorichoonni aadaa akkamiin qophaa'u?

Muuziqaan sammuu namaa bashannansiisuufi kan yeroo dadhaban illee karaa ittiin dadhabbii keenya ofirra nu irraanfachiisuudhaaf nu gargaarudha. Muuziqaa meeshaalee muuziqaa fayyadamuunidha kan taphannu. Muuziqaa gosoota muuziqaa beektu tarreessi.

Meeshaaleen manaa wantoota garaa garaa irraa hojjetamuu danda'u. Kani supheerraa hojjetamu ni jira, pilaastikarraa akkasumas sibiilota garaa garaa irraa. Meeshaalee manaa kanneen supheerraa hojjetaman kan akka eelee faati. Meeshaalee manaa beektu tarreessi.

Faaya gaafa jennu bareedina yookiin miidhagina bakkeewwan garagaraa kan ittiin ibsuu dandeenyudha jechuudha. Faaya ofii keenyaa karaa salphaa ta'een wantoota naannootti argaman irraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Jechoota ittiin faaya ibsuu dandeenya jechoota akkamii akkamii fa'a?

Bineensonni manaa kanneen dhala namaa faana madaqanii mana keessa jiraatanidha. Bineensonni alaa immoo kanneen nama faana osoo hin madaqiin bosona keessa jiraatan jechuudha. Walfakkeenyii fi garaa garummaan bineensota manaa fi alaa maali?

Ispoortii gaafa jennuu sochii qaamaatiin kan walqabatanidha jechuudha. Ispoortiiwwan gosa hedduu jiru; akka fakkeenyaatti ispoortii aadaa keessaa guluffee fardaa, tapha qillee fi kanneen biroo hedduutu jiru. Ispoortiiwwan aadaa naannoo kee jiru kanneen akkamiiti?

Geejjiba gaafa jennu gosoota baay'ee jira: kan qilleensarraa, kan lafarraa ta'uu danda'a. Turizimiin immoo bakkeewwan daawwataman akkasumas immoo immigireeshinii sosochii dhala namaa bakkaa bakkatti ta'udha jechuudha. Kanaaf geejjiba, turizimii fi Immigireeshinii maaltu walitti fida?

Siyaasti nageenya biyyaa tokkottiif baay'ee barbachisaafi murtessaa ta'eedha. Siyàasni biyyaa tokko tasgaba'a miti tannan biyyi tokko nageenya argachuu in dandesuu jechuudha. Waantootni siyaasa irratti dhibbaa gesissuu danda'an maal fa'i?

Qonnii Itiyoophiyaa keessattii hojii diinagdee isa tokkooffaa fi irra caalaan uummata biyyattii kan jireenyasaa ittiin geggeeffatudhaa. Akkasumas immoo karaa ittiin nyaata keenya of dandeenyuu jechuudha. Qonnii bakka meeqatti qoodama?

Meeshaalee suupermaarkeetii gaafa jennu, Meeshaalee hedduminaan bakka tokkotti argachuu dandeenyudha. Suuqiiwwan xixxiqqaa deemnee salphaatti argachuu kan hin dandeenye Meeshaalee hedduu iddoo tokkotti argachuu dandeenyu jechuudha. Oomishni suupermaarkeetii keessatti argaman garuu suuqii keessatti hin argamne kanneen akkamii akkamiidha?

Ogummaa fi aadaa gaafa jennu, ogummaan karaa ittiin dandeettii keenya baafnee mul'ifnuu dha. Sadarkaa nama dhuunfaatti ta'uu danda'a jechuu dha inni. Aadaan garuu sadarkaa hawaasaatti jechuu dha. Kanaaf, ogummaa fi aadaan akkamittiin gargar ba'u?

Hojiinii karaa ittiin madda galii keenyaa guddifannuu fi akkasumas immoo dandeettii nu keessa jiru tokko baafnee ittiin agarsiisnuu dha jechuu dha. Hojiin nama kabachiisa. Hojiiwwan naannoo kee jiran maal maal faa dha?

Asxaan ibsituu dhaabbata tokkooti. Dhaabbatni tokko hojiisaa karaa ittiin beeksifatu, salphumatti namni tokko asxaa dhaabbata tokkoo ilaalee, hojii dhaabbata sanaallee hubachuu danda'a, kaayyoosaa akkasumas waantota akkasii hubachuu danda'a. Asxaa hojjechuudhaaf maal maaltu barbaachisa?

Dhugaatiin gosa hedduutu jira fakkeenyaaf bishaanuu mataa isaatiin dhugaatiidha. Kanaafuu bishaan gosoota dhugaatii keessaa Isa bu'uuradha.

Biqiltoonni uumama naannoo jiran tahee jireenya dhala namaa keessatti gahee guddaa Kan taphataniidha. Biqiltoonni jiru taanan jireenyi lubbu-qabeeyyii keessattuu bineeldotaaf baayee salphaata jechuudha. Faayidaa biqiltoonni naannoof qaban maal fa'adha?

Meeshaaleen addaa addaa waantota garaagaraa naannoo jiran irraa garaagaraa irraa kan oomishamanidha. Meeshaaleen kunneen jireenya dhala namaaf hedduu qabatu jechuudha. Fakkeenya Meeshaalee addaa addaa naannoo jiran yookaan mana keessa jiran .

Maashinoota gaafa jennu maashinoota gurguddaa ta'uu danda'aa, akkasumas immoo maashinoota sasalphoo ta'uu danda'a. Jireenya keenya nuu salphisuuf nu gargaaru. Maashinoota gurguddoo gaafa jennu hojii gurguddaa hojii namni salphaatti hojjechuu hin dandeenye kan hojjetani jechuudha. Gosoota maashinoota sasalphaa meeqatu jiru?

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota gaggeessummaa irratti bakka gurguddaa gahanii fi namoota beekumsaan cimoo ta'anidha jechuudha. Hoggantoota bebbeekamoo maaltu adda godha?

Barumsi karaa ittiin namni tokko sammuusaa qaruudhaan bakka duraan turerraa sammuusaa jijjiiree gara kalaqaatti ittiin fidudha jechuudha. Keessattuu dandeettii keessa ofii jiran jiran karaa ittiin baafnee addunyaa kanatti mul'ifnuu jechuudha. Faayidaan barnoonni jireenya dhala namaatif qabu maalidha?

Faayi faayidaawwan hedduu qaba. Fakkeenyaf namoonni faaya hojjetan faaya kana gara gabaatti geessanii madda galiitiif ooluu danda'a jechuudhaa. Akkasumas immoo miidhaginaafillee ni fayyada jechuudhaa. Faayi wantoota akkam akkamiirraa qophaa'a?

Ji'ogiraafiinis seenaanis dameewwan saayinsii hawaasaa ta'anii, Ji'ogiraafiin waa'ee lafaa irratti qorataa, seenaan immoo qorannoo waa'ee namootaa yookaan immoo bakkeewwan garaa garaa ta'uu danda'a jechuudha. Garaagarummaan Ji'ogiraafii fi Seenaa maalidha?

Arkiteekchariin ogummaadha jechuudha. Ogummichis immoo kan ibsamu arkiteektii ijaarsa tokkoo lafarratti hojjechuudhaani jechuudha. Ogummaa arkiteekcharii keessa ofii jiru tokko akkamiin baasnee mul'isuu dandeenya?

Oduu jechuun; ooddeeffannoo guyyaa guyyaadhaan sassaabamee karaa miidiyaalee garagaraattin ummaataf dhiyaatudha. oduun faayidawwan hedduu qaba. maddoota oduu garagaraa

Barumsi misoomaa sammuuti. Barumsi karaa ittiin sammuu keenya ittiin qaroomsinee bakka duraan jirru irraa sammuu keenya gara kalaqaatti ittiin geessinu jechuudha.

Geejjibni sochii bakkaa bakkatti taasifamuudha. Geejjibni waantota hedduu of keessaa qaba. Isaan keessaa inni tokko konkolaattota jechuudha. Konkolaataan sochii bakkaa bakkatti taasifamu ni gaggeessaa. Geejjibaa fi konkolaataa maaltu walitti fida?

Arkiteekchariin nama ijaarsa ijaaramu tokkoof boca barbaachisu yookaan immoo ijaarsi sun maal akka fakkaatu bocee lafa kaa'udha. Arkiteekchariin ijaarsa tokkoo karaalee kamiin hojjatamuu danda'a?

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee gaafa jennuu meeshaaleen manaa kan namni dhuunfaan tokko yookan immoo maatin tokko dhuunfaaasaatti itti fayyadamudha jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun garuu kan tajaajila uummataatif oolanidha jechuudha. Meeshaaleen manaa fi meeshaaleen kan waajjiraalee maalirraati oomishamu?

Ispoortii gaafa jennu sochii qaamaa gara garaa of keessaa qaba. Ispoortiin fayyummaa qaama namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Ispoortii gosa hedduutu jira. Ispoortii aadaa ta'uu danda'a, kan ammayyaa jiraachuu danda'a. Ispoortiiwwan aadaa kanneen jedhaman kanneen akkamiiti?

Geejiba turizimii fi immigireeshinii Geejibni fi turizimiin gosa sochii dinagdee warra baayyee isaan gurguddaa ta'ee fi dinagdee isaan keessatti ramadamuu, fayidaan geejiba, turizimii fi immigireeshinii biyya tokkoof qaban guddina biyya tokkoo keessatti gahee akkamii qabu?

Hojiin dhala namaa kamiifiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Namni kamiyyuu jiraachuudhaaf hojjechuu qaba. Hojiin waan wal hin caalleef kabajamuu qaba. Hojiin madda galii dhala namaati. Hojiiwwan garaa garaa kanneen akkamii beektuu?

Daldalaa fi gabaa gaafa jennu daldala jechuun bittaa fi gurgurtaa wanta tokkoo of keessatti qabata jechuudha. Daldalli karaa ammayyaatiin gaggeeffamuu danda'a. Karaa aadaatiin gaggeeffamuu danda'a. Gabaan immoo namoota daldala irratti hirmaatan jechuudha. Hariiroon gabaa fi daldalaa maalidhaa?

Seera kabachiisaa jechuun qaamolee seeraan bobbaafamanii hojii seera kabachiisu hojjetan keessattuu qaamolee akka poolisii, tiraafika ta'uu danda'a. Qaamoleen seera kabachiisan qaamolee hedduutu jiru jechuudha. Qaamolee seera kabachiisaniif aangoosaa eenyutu kenne?

Ispoortiin sochii qaamaa namoonni fayyummaa isaanitiif taasisanidhaa. Ispoortiin gosoota hedduutu jiraa. Ispoortii aadaa ta'uu danda'a jechuudhaa. Gosoota ispoortii keessaa ispoortiin baay'ee gaarii isa kami?

Faashinii jechuun agarsiisa yookan immoo karaa ittiin miidhagina yookan faaya waanta tokkoo ittiin agarsiifnudhaa. Faashiniin jijjiirama yeroorraa yerootti jiru kan agarsiisudhaa. Wanni tokko faashinii jedhamuudhaaf maal maal guutuu qaba?

Manneendhugaatii fi manneen nyaataa gaafa jennuu gosoota dhugaatii lallaafaa gosa hedduu of keessatti qabata jechuu dha. Akkasumas bishaan, buna fi wantoota hedduutu jira jechuu dha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Hoteela irraa maaltu adda godha?

Beeksisni karaa ittiin namoonni odeeffannoo hojiis haa ta'u odeeffannoo waan barbaadan tokkoo karaa ittiin argachuu danda'anidha jechuudha. Fakkeenyaf dhaabbanni tokko beeksisa baasee gita hojii barbaaduun namoota qacaruu danda'a jechuudha. Gosoota beeksisaa maal fa'aatu jiru?

Faashiniin karaa ittiin jijjiirama yeroo irraa gara yerootti jiru karaa uffannaas ta'e akkasumas karaa meeshaalee aadaa garagaraatiin ittiin agarsiifnu dha. Faashiniin faayidaa hedduu qaba. Gosoota faashinii beektu tarreessi!

Qoricha aadaa gaafa jennuu qorichoota mala aadaatiin biqiloota garaa garaa yookan immoo wantoota naannotti argaman irraa salphaatti namoota naannootin qophaa'anidha jechuudhaa. Qorichoonni aadaa dhukkuboota garaa garaa fayyisuudhaan fayyaduu. Qorichoonni aadaa maalirraa qophaa'u?

Asxaan Karaa gabaabaa kaayyoo fi galma dhaabbata tokko ittiin ibsinu fakkeenyaaf daldala garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Asxaa tokko gaafa bocnu maal maal yaaduu qabna?

Nyaanni wantoota bu'uura jireenyaa keessaa isa baay'ee ijoo fi baay'ee barbaachisaa ta'eedha. Nyaata wantoota garaagaraa irraa argachuu dandeenya. Nyaanni anniisaa nuu kennuudhaaf nu fayyada. Maddoota nyaataa bebbeekamoo kan ta'an maal maalfaa dha?

Geejibni gosoota gara garaatu jiraachuu danda’a, kan qilleensarraa, kan galaanarraa alkkasuma kan lafarraa jechuu ni dandeenya. Konkolaataan gosa geejjibaa lafarraa keessaa isa tokkodha. Gosoota geejjibaa lafarraa konkolaataadhaan ala kanneen biroo tarreessi.

Tajaajila bu'uuraa gaafa jennuu tajaajila namni hundumtuu argachuu qabnuu dha. Bakka kanatti gurgurtaa qinxaabootu gaggeeffama jechuu dha. Gurgurtaa qinxaaboo gaafa jennu fi tajaajila bu'uuraa gaafa jennu maali dha?

Meeshaalee miidhaginaa gaafa jennu, Meeshaalee mana keessattis haa ta'uu, ala keessatti bareedinaaf itti fayyadamuu dandeenyudha keessattuu mana keessatti. Meeshaaleen miidhaginaaf fayyadan Meeshaalee akkamii akkamiidha?

Biqiltoota jechuun wantoota lubbu qabeeyyi lafa kana irraaf warreen baayyee barbaachisoo fi bu'uura warreen ta'aniidha. Biqiloonni kun jireenya dhala namaatiif baayyee barbaachisu.

Geejjibni sochii bakkaa bakkatti taasifamuu dha. Geejjibni kan lafarraa yookaan kan qilleensarraa ta'uu danda'a. Geejjiboota lafarraa keessaa tokko geejjiba konkolaataati. Geejjiba konkolaataawwanii geejjiba biraa irraa kan adda isa godhu maalidha?

Kuduraaleefi muduraaleen; wantoota salphaatti naannoo mana keenyaatti (mooraa)keenyaatti oomishnee irraa faayyadamuu dandeenyaa jechuu dandeenyaa. Akkasumas, immoo maddoota Gali garagaraa itti faayyadamuu dandeenyaa jechuudha. faayidaaleen biroo kufuraaleefi muduraalee maalidha?

Hoggantoota beekamoo gaafa jennu namoota dandeettii gaggeessummaa addaa qabanii fi hawwaasaafis akkasumas biyyaafis bu'aa guddaa buusaaniidha jechuudha. Hoggantoota beekamoo akkamiin qabaachuun danda'ama?

Eleektirooniksii jechuun Meeshaalee kanneen akka bilbila, kompiitara fi kanneen kana fakkaatan kan humna ibsaatiin hojjetan jechuudha. Fayidaan Meeshaalee eleektirooniksii maal fa'ati?

Kuduraaleefi muduraalee; gaafa jennuu, biqiloota naannoo keenyaatti ykn immoo naannoo mooraa keenyaatti keessatti salphatti oomishuun itti faayyadaamu dandeenyuu jechuudha. Garaagarumman kuduraaleefi muduraalee maali?

Alaabaan biyyi tokko yookiin naannoon tokko karaa ibsamtu jechuudha. Asxaan immoo dhaabbanni tokko galma yookiin kaayyoo isaa karaa ittiin agarsiisudha jechuudha. Walitti dhufeenyi alaabaa fi asxaa maalidhaa?

Ispoortiin gocha qaama namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Ispoortiiwwan gosa garaagaraatu jiru. Kan aadaa ta'uu danda'a taphoota garaagaraa ta'uu danda'a. Ispoortiiiwwan naannoo keessanitti beekaman tarreessi.

Maatii jechuun namoota muraasa bakka tokkotti mana tokko keessa waliin jiraatan dha. Hawaasa jechuun garuu maatiiwwan garaagaraa iddoo tokkotti dhufanii naannoo tokkotti walga'anii dha jechuu dha. Kanaaf, maatii gaafa jennu akkasumas hawaasa gaafa jennu baay'ina isaanii hagamii haga hagamii yeroo ta'uu dha?

Meeshaalee barreeffamaa gaafa jennuu meeshaalee ittiin barreessuuf qofa fayyadamnu osoo hin taane meeshaalee irratti barreessinu ni hammata. Meeshaalee barreeffamaa kanneen akka dabtaraa, qalama fa'aa ta'uu danda'a. Meeshaalee barreeffamaa kanneen akkamii fa'aa beektu?

Dhugaatiiwwan gaafa jennu, keessattuu dhangala'oodhaan kanneen wal qabatanii dha jechuu dha. Kan nama macheessu ta'uu danda'a; kan nama hin macheessine jiraachuu danda'a jechuu dha. Dhugaatiiwwan gosoota garaagaraatu jira. Dhugaatiiwwan nama macheessan sababa maal ta'eefi dha.

Siyaasa. Siyaasa gaafa jennu sirna bulchiinsaa keessatti ga'ee guddaa qaba . Siyaasni biyya tokkoo gaarii gaafa ta'uu; biyyi tokkoo yookiin naannoon tokko guddachuudhaaf gaggeessaa gaarii qabachuu qaba. Kan ishee dandeesiisuu dha. Siyaasa gaarii qabaannee gaggeessaa gaarii qabaachuudhaaf maaltu nu barbaachisa?

Supermarketii keesstti haala suuqii irraa adda ta'een meeshaalee gosoota hedduutu bakka kanatti argama jechuudha. Supermarketiin bakka mi'oonni baayyeen heddumminaan itti argaman jechuudha. Oomishaaleen supermarketiitti argamanii bakka biraatti argamuu hin dandeenye kan akkamiiti?

Rifeensi kutaawwan qaama keenya hedduu irratti kan marguu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf gogaa qaama keenyaa irratti marguu danda'a jechuudha. Faayidaan rifeensi qaama keenyaaf qabu yookiin fayyummaa keenya irratti qabu maali?

Amantaa jechuun waan namni tokko ni ta'aa jedhee itti amanee waaqa isaatti yeroo itti dabarsee kennatee karaa isaa hundumaan jireenya isaa Waaqayyootti dabarsee kennate jechuu dha. Addunyaa kana irraa amantaa gosa meeqatu jira?

Nyaati wantoota bu'uura jireenyaa keessaa isa tokkoo fi isa baay'ee barbaachisaa ta'edhaa. Nyaanni wantoota garaa garaa irraa qophaa'uu danda'aa. Irra caalaatti kan qophaa'u biqilootarrraa akkasumas immoo bu'aa foonii fi aannanii irraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Nyaanni faayidaawwan nyaataa tarreessi.

Meeshaalee miidhaginaa gaafa jennu, Meeshaalee ittiin miidhagina keenya eegnu, Meeshaalee fakkeenyaaf uffata keenya eegnu akkasumas immoo dibataawwan garaagaraa kan ittiin of babbareechinu ta'uu danda'a. Meeshaalee miidhaginaa kan jedhaman Meeshaalee akkami akkamiiti?

Meeshaalee miidhaginaa gaafa jennu meeshaalee garaa garaa meeshaa faayaaf fayyadan, meeshaalee aadaa garaa garaa ta'uu danda'u jechuudha. Kan naannoo keessatti baay'inaan argamanidha. Meeshaalee miidhaginaa garaa garaa maal maal irraa oomishamuu danda'u?

Ogummaa fi aadaa gaafa jennu, ogummaan karaa ittiin dandeettii keessa ofii jiru tokko baasanii agarsiisanidha. Aadaan garuu agarsiistuu eenyummaa saba tokkoo, uummata naannoo tokkoo jechuudha. Kanaaf ogummaa fi aadaan akkamitti hariiroo qabaatu?

Meeshaalee miidhaginaa gaafa jennu meeshaalee bareedinaaf yookaan immoo faayaaf mana keessattis haa ta'u ala keessatti itti fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. Meeshaalee miidhaginaa wantoota garaa garaa irraa oomishamuu danda'u jechuudha. Meeshaalee miidhaginaa kanneen jedhaman kanneen akkamiidha?

Beeksisa gaafa jennu odeeffannoo ittiin dhaabbata tokko irraa haal hojiis haa ta'uu waan hojjechuu barbaadne tokko irraa ittiin adda baafannu jechuu dha. Dhugummaa beeksisa tokkoo akkamittii adda baafachuu dandeenya?

Oduu gaafa jennu, karaa ittiin odeeffannoo wanta barbaannu tokkorratti ittiin argannu jechuudha. Maddeewwan oduu hedduutu jira. Sooshal Miidiyaa yookaan immoo Miidiyaalee Haawaasummaa gara garaa irraa argachuu dandeenya. Maddoonni oduu beekamoo ta'an maal maal fa'i?

Qonni sochii dinagdee tokkoffaadha. Akkasumas immoo lafee dugdaa biyya keenyaa yookiin immoo Itoophiyaati jechuudha. Uummatni biyya keenyaa harki caalaan qonna irratti hundaa'a. Sochiilee qonnaa keessatti kanneen ramadaman hojii akkam akkamiidha?

Amantaa jechuun wanta namoonni waaqayyodha jedhanii itti amananii fi akkasumas immoo fudhatanidha jechuudha. Addunyaa kanarratti amantaa gosa gara garaa hedduutu jiraa. Gosoota amantaa beektu tarreessi.

Hojiin karaa ittiin galii argachuu dandeenyu fi jireenya keenya gara fuulduraatti adeemsisuu dandeenyudha jechuu dha. Namni hojii hojjetu tokko waan ittiin jiraatu hin dhabu. Hojiin nama kabachiisa jechuu dha. Hojiiwwan akjam akkamii fa'aa hojjetta?

Meeshaaleen manaa meeshalee namni tokko ykn maatiin tokko mana keessatti jireenya isaa geggeeffachuudhaf itti fayyadaamuudha. meeshaaleen manaa gosoota hedduutu jiru wantoota garagaraa irraa oomishamu. Wantoota meeshaaleen manaa irraa oomishaman keessaa muraasa isaanii tarreessi.

Faaya yemmuu jennu miidhaginaa wan tokkoo ibsuudhaaf kan itti gargaarramnudha. Miidhaginaa wantoota garagaraa ta'uu kan danda'aniidha. Keessattuu uummamni naannoo keessa jiru baay'ee faaya qabachuu danda'a.

Kitaaba, matseetii fi gaazexaawwan gaafa ilaallu sadan isaaniiyyuu bakka tokkotti gahee, karaa ittiin odeeffannoo sassaabuu dandeenyudha jechuudha. Keessattuu sooshaal miidiyaa biraa caalaatti isaan kun maddoota odeeffannoo amanamoo ta'uu danda'u jechuudha. Garaagarummaan kitaaba, matseetii fi gaazexaa maalidha?

Kitaaba Kitaabni waantota yeroo dheeraaf yookaan immoo beekumsa yeroo dheeraaf oolan keessaa ta'ee garuu akka kitaaba ta'e, barreeffama gabaabaa argatta. Odeeffannoo guyyaa guyyaan kan ittiin argannu jechuudha. Kanaaf fayidaa kitaabaa fi matseetii fi gaazeexaa maalidha.

Siyaasa gaafa jennu sirna bulchiinsa biyya tokkoo faana wal qabata jechuudha. Siyaasa gaarii yoo ta'e, biyya tokko guddisuudhaaf yookaan ammoo bulchiinsa gaarii diddiriirsuudhaaf kan fayyadudha jechuudha. Siyaasni tokko siyaasa gaarii jedhamuuf maal maal ta'uu qaba?

Geejiba turizimii fi immigireeshiniin sochii guddina biyya tokkoo keessatti gahee guddaa taphatu keessattuu geejibni sochii bakkaa bakkatti taasifamu, turizimii immoo daawwannaa galii biyya tokkoo dabalu jechuudha. Geejiba turizimii fi immigireeshiniin akkamiin galii biyya tokkoo dabaluu danda'u?

Hojiin jireenya keenya gaggeeffachuudhaf wanta baay'ee barbaachisaadha. Hojiin nama kabachiisa. Hojiin kamiyyuu kan tuffatamuu hin qabnedha.

Ogummaa fi aadaa gaafa jennu, akka yaada kiyyaatti, ogummaan aadaan ogummaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf aadaa fi ogummaan gargar bahuu hin danda'anii hariiroon ogummaa fi aadaa maalidha?

Uummamaa fi naannoo jechuun naannoo keessa uummama gosa adda addaatu jira bineensota, bineeldota, biqiloota, wantoota lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii hedduutu argamu.

Manaa fi mana jireenyaa gaafa jennu mana jechuun ijaarsa gosoota hedduu of keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Mana jireenya gaafa jennu garuu jireenya namaatiif kan fayyadan jechuudha. Manaa fi manni jireenyaa maal maal irraa ijaaramuu danda'u.

Muuziqaan aartiidha. Karaa ittiin dandeettii, yeedaloo keessa ofii jiru baasanii ittiin mul'dhisan jechuudha. Namni tokko dandeettii muuziqaa keessa isaa jiru akkamittiin baase mul'isuu danda'a?

Geejjiba gaafa jennu geejjibni wantoota hedduu of keessaa qaba. Geejjiba lafarraa fi kan qilleensarraa, kan galaanaa ta'uu danda'a. Konkolaattonni gosoota geejjibaa lafarraa keessaa isaan tokko dha. Geejjiba konkolaataa fi geejjiba biraa maaltu garaagara godha?

Kopheewwan gaafa jennu uffannaadhaaf kan nu fayyadanii fi akkasumas nageenya miilla keenyaatiif kan nu fayyadu jechuu dha. Kopheen wantoota gara garaa irraa hojjetama. Wantoota kopheen irraa oomishamuu danda'u maal fa'adha?

Daldaalli gabaa keessatti argama. Gabaan wantoota hedduu bakka tokkootti argaman bakka bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffaman jechuudha.

Kitaabani odeeffannoowwan yeroo dheeraaf kuufaman kan of keessaa qabuu dha. Matseetiin garuu barreeffama gaggabaabaa kan of irraa qabuu dha. Gaazexaan odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan ba'an, odeeffannoo haaraawwaa of keessaa qabaachuu danda'a. Kanaaf garaagarummaan kitaaba, matseetii fi gaazexaawwanii maal?

Faayi bareedina waan tokkoo dabaluuf yoo ta'u, faaya waantota naannoo jiran irraa salphaatti hojjechuu ni dandeenya. Faayi galii keenya illee dabaluu ni danda'a. Faayi maal maal irraa hojjetama.

Kitaabaa fi Gaazexaa gaafa ilaallu, kitaabni muuxannoo yeroo dheeraadhaan sassaabameen kan barraa'u yoo ta'u, Gaazexaawwan garuu odeeffannoowwan guyyaa guyyaa dhaan jiran walitti sassaabuudhaan kan qophaa'udha jechuu dha. Kitaabni yookiin Gaazexaan akkamiin qophaa'a?

Meeshaalee manaa jechuun namni tokko jireenya isaa gaggeessuudhaf mana keessatti kan itti fayyadamuu jechuudha. Meeshaaleen mana gosoota garagaraatu jiru kanneen muka irraa hojjetaman kanneen sibiila irraa hojjetaman kanneen dhoqqee irraa hojjetaman ta'uu danda'u.

Alaabaa gaafa jennu, alaabaan sadarkaa guddaatti, keessattuu biyya yookaan naannoo of danda'ee ofii isaatiin bilisaan jiraatu argisiisa jechuudha. Asxaan immoo bakka buutuu dhaabbata tokkooti. Keessattuu dhaabbata daldalaa addaa addaa. Garaagarummaan alaabaa fi asxaa maalidha?

Oduu jechuun seenaadha. Seenaa gabaabaa yookaan immoo seenaa dheeraa ta'uu danda'a. Kan miidiyaalee garaa garaa irratti karaa televithinii ta'uu danda'a, raadiyoodhaan ta'uu danda'a. Karaa garaa garaatiin sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti kan nuuf dhiyaatan jechuudha. Maddoonni oduu garaa garaa maal fa'adha?

Bu'uuraalee misoomaa gosoota garaa garaatu jiru. Isaannis kanneen karaa mootummaatiin uummataaf oolaniidha. Bu'uuraaleen misoomaa galii uummata irraa sassabamuun maqaa jedhamuun faayidaa uummataaf kan ooluudha.

Oduu gaafa jennuu, oduun gosa gara garaatu jira. Oduu nu miidhuu fi nu fayyadu ta'uu danda'a. oduu dhugaa yookaan soba ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu odeeffannoon keessattuu jaarraa 21ffaa keessatti baay'ee humna qabeessa. Gosoota oduu maal maal fa'a beekta?

Barnoota gaafa jennu karaa ittiin dhalli namaa sammuusaa jijjiiruu fi sammuusaa keessa waanta jiru tokko baasee mul'isuudhaaf yookaan kalaqa sammuusaa keessa jiru tokko baasee mul'isuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Faayidaan barnoonni biyya tokkoof qabu maalidha?